Doogono lawano assine loonsonni gari qace qamate baalla biifisonnite tene base seekkine amadate jado dihoogano baseti sheshetenna fafe waayi foonchunihu leellanni noonna.

Tini kiiro kuni diri Sidaamaho kaayyaataamo ikkara Sidaamu Ficheetenni gobbate dancha halchannotanna Fichee fichii gedensaanni Cambalaalla ayirrisara daynota xawissanno Tini.

tini xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Isayyo Borreessa Xawishsha Albaanni rossinanni daggininte gede isayyo borreessa yaa mitte mitte borreessinara hendoonni amado gufo gufontenni haransine borrotenni xawinsanni garaati.

Rosiishsha Qaale Fichesi Qaalu dammatte Qaalu ga re raanta raanta fula rantaawa raantisa raadhasa dugugguru aana noo maala raanka Rosiishsha Qaale.

Afuu Jirte Kuni rosu gafi kifilete deerrinsa Sidaamu Afii jirte aante aantete rossanno gede assate aana xintamanno Afuu Afuu Jirte.

Kunni manni mangisite kawinati woyi losasineti. Kunni manni loosu hajja hassawanni noo manati afoohono bixalla bixaalite no angano baalunku ajanda amadino.

Xeertowa hee neemmori nafa hodhishshu hanni tenne niwaawe amado injo qarri nookkihura hasi nanni giraafete qiniishshinni neemmo Xeertowa hee neemmori nafa.

Egennaa misa mimmitinsa looso hanafo assaawete albi gedeni hurrinsenna jeefose e taashshi rate irko assitanno tumo mimmitoho uytanno gede assi Egennaa misa.

tini leellitanoti manna wolu manni ledo xaadissanno silketi. sa'u yannubara lowo manni horoonsirino gedenna hattonni xaa yannarano mannootu anga afantanota ikkitanno.

kuri leelitannorri doogo biifissanni afantanno mannati. kuri manni kobilete kincho doogote aana dirte quchummate doogo biifisanni afantanno jawaata loosu mannaati.

Qaallate Egenno Qaallate Ikkado Xawishsha niwaawete giddonni gufo gufote deerrinni fultino guulchonna rosu qaallara ikkado xawishsha borreesse Qaallate Egenno Qaallate.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra noota huwatote xa mo lame lame ikkitine hasaabbini gedensaanni hasaawi ne guma kifilete rosaanora hala ladunni hasaabbe.

mannu amma'nonsa garinni baalunku uminsara waajjo hocce usudhe mitu angansara siqqo amaxxe mitto darga ikke nooha leelishshanno misileeti yaate tini.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro lamu manootti carru mule muro kayiisanni offolitte noor leelittanno

Ayirrinye yaanno malaate agarooshshe yaan- malaati ledo loosa Ayirrinye yaanno malaate agarooshshe yaan- malaati ledo loosa Ayirrinye yaanno malaate agarooshshe.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi lowo quchumi leellanni nooe

Maaxamannokki Maafuda Asso Onte Qanxaa le anni umosi mundeete buuxo assi re afihu gedensaanni Xagicho adha hanafi yitanni fayyimmate ogeeyye amaaltannasi giwe daallasu aani usuramaancho ikke keeshshihu gedensaanni Badheessu agani hanafora.

Mangisteno daa”atate illacha tugge poolissa, straateejubba qixx- eessatenni babbaxxitino uurrinshuwa qixxeessitino Mangisteno daa”atate illacha tugge poolissa, straateejubba qixx- eessatenni babbaxxitino.

mereero rosu minira ha rate kaayyo afi rate maate rosoho assitanno irkishshi aana rosu gumi aana Misile Seennunna labballu kifilete rossanna gashshootunna dagoomu widoonni assinanni irkishshinna labballunna meya rosaano assitanno dagoomu.

Tini istoofe yaamantannoha ikkanna iseno elekitironikisete loossannote. horose maati yiniha ikkiro manchi beetti itanno sagale giirate loosirantenni elekitironikise horonire mawiratetenni sagale raisiranno maashineeti.

Afuu Jirte Massagaanchonna Massagamaancho noo lawishsha la ine massagaanchonna massagamaancho babbaddine coy fooliishsho horonsidhine lee kulaancho coy fooliishsho daftari nera borreesse.

Lamunku manni sheemate malaatisanna lamu manni kayinni uurrisate malaatisanno bayicho, qoolanna darga mittu mittu qote uurrite kultuhu gedensaanni malaatisansa uurriye buuxanni no

Hakkiinnino, deerrisinni mitteenni hee’neemmo yaano mini manni ledo, qarqarinke manni ledo, hee’neemmo daga ledo mitteenni hee’neemmo woyite agadha hasiissannonke amanyooti.

qaaqquullunnita Qoonqote Tuqqo Qaale fooliishsh idh anno kki godo l nni nna gufis anno ree bowir anno ree nna Qaali suude Babbada qaalla qaali suudu deerrinni babbaddine daftari nera borreessitine leellishshe.

Seenssille kuni seensilli adhanna adhamate yannara mannaho leellanno baycho biiffanno footo isitano isetano lamenta footo kayinse worroonniti leeltanni afantannonke yaate

Ontikki misile wodanchitine la’ini gedensaanni misiletenni huwat- tinoonnire xawisse Ontikki misile wodanchitine la’ini gedensaanni misiletenni huwat- tinoonnire xawisse Ontikki misile.

Tini misile xawissanni noohu caabbicho duhino mokkollicho, doogote gama nooha daddalu mine, mine worroonniha babbaxxino uduunnenna albaanni gannoonniha duuchu dani kuuli egensiishshuwa xawissanno.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori mancho angatenni woy hayyotenni seekkine seesiinsoonniwa nooti leeltanni nooe anera

Isayyo Borreessa Rosaano tenne fooliishsho uminna layinki lamalara kiirote aanchitote qoonqo sasewa daa dandiitanno gede addi addi kiiro borreessinanni la ate wo naalloommo.

Nabbawate Gedensiidi Huwato giraafete qiniishshi gobbaanninna giddonni shiqqino xa muwa niwaawete amado garinninna alba noo ne egenno kaima assidhine gari dawaro daftari nera borreessitine dawarre.

sidaamu daga uminsaha ikkinohu diru soorro ayyaana ayeerrissannota ikkitanna qeexalaho fule jawu manni anga siqqo amade albillitte haranni nooho yaate

Kuni uduunni alibi manni udiranno siddamu uduune ikkanna konnenno manu babaxino saadate qodinni loonsonniha udiranno, koninino sidaamu bedessi kaliqete leelishanno

Miteekkite hajameemmo woyite horoonsi neemmo doogo kaameelunnita ikkituro amande ka a hasiissannonke ragi wo manka woyite gura anga ikka noosi Miteekkite hajameemmo woyite.

garu angate suudinni kicenkera woriidi kifile kisiisatenninna garu raginni milli milli assatenni leellinsheemmo woyite hakko malaati koo-teete fiche meyaata yaanno koo-teenna tenne koo-tee bandannihu hunda heedhannore wole ledo amadantanno malaatta leellishanno.

Kuni misilete aana la, nemoho qunqumado shaana loosirani nooha ikkana kunni batinye horo anno lawishsha itate hirate dadalate batinye horo annoho.

gashshooteho wora dagoommu seennu meyata gashshoote dandiitanno yee ammane adhanna hajajama rosu minna ikko dagoomu seennu meyate aana jaddo loosantannokki gede gargarooshshe assatenninna w k l kaa lonni seennunna meyate rosi.

Albiidi Huwato Mannimmate Aana Gawajjo Noonsare Kaa la yaanno uminni qixxeessinoonni hasaawa nabbawakkira albaanni Mannimmate Aana Gawajjo Noonsare Kaa la yaa mayyaatero alba afoottori afoottari ledo xaadisse miillakki ledo hasaawi.

beetto dancha gede biifanno goowira seesa wodhite maccaserano nootanna umoseno seekkite biifisidhe no goowisire noohu kolishshonna cala yaanno kuula afirinoho

Konni daafi ra mittu beettinna beetto Jeefoteno lamenti gaamo seesse dirinsa adhamate iillinnori seerunni adhama uddidhinori xaadde adhamaano hasiissannonsa Konni daafi ra.

lalonke lae hoogo Aantete Arri agaddate buudda bagaddate xaano foole qo lite Aantete Buudikki bulla ikko Jeefote Gojaamu mulla ikko yitanni jeefissuhu gedensaanni waa waa wayinniwa iilla hoogguro marro qolte kiirtanni.

Kunni uduunni seenu seensilensa agadhano uduuneeti. Konne uduune seenu aganu aga aganunku kalaqamunni daanonsahura coichima agadhate horoonsirano. Su'maseno modesete yine woshinnanni.

Su'mase sahilework zewude yinanniti albi Ethiopiyu prezidanteeti. Xaa yannara gashshoote agurte noote. Badhesiisnni hige gobbate baandeeri woy sicci leellanno. Iseno manna hasaawissanni uurrite no.

Isayyo Borreessa Qummishsha Isayyo borreessate kaima ikkannohu albanni borreessinoonnire marro qolle borrote malaattanna fidalete jawishsha hasiisannowa worranni mucci assine borreessate garaati.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu jawu anni kolishsho koote uddire giddoonni waajjo layeeno uddire karawate usudhr nooho iimasi duumu masqali malaati no

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro desita ledamohu rosu minni gidoonni qaaqqulle dawolie yaanni affammanno

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori kowiicho ashangullete udisiinsooni uduunni leellanni nooe anera

Konninni kainohunni, gambooshshu daa”an- horo afi’rate kaayyo noonsa hilicci gobba giddo mitte aasannose Konninni kainohunni, gambooshshu daa”an- horo afi’rate kaayyo.

Afuu Jirte Su mi ledaano Batinyisaanonna Deerrisaano Kiiro uynoonni lawishshi Su mi ledaano batinyisaanonna deerrisaano kiiro coy fooliishsho garunni horonsidhine onte coy fooliishsho daftari nera borreesse.

Kuni babaxino udunicho afina'ni darga woyi superimarketete yinaniha darga afamanno udunicho ikasi la'a dandineemo Kuni bifadona dancha udunicho afine'mo dargati?

Loossinanni dugganni hossanno woroonni hunda noo gattino hedo aleenni qaallara addaarro dhaaddo fichensa leellinshi borreessitanno gede hundinni doortine fiixoonse Loossinanni.

Lawishsha mite lame sase tonne xibbe w k l w k l Konni worooni shaera coy fooliishshuwa giddonni deerrisaanonna batinyisaano kiiro fushshitine garunni borreesse.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro manchu ileette maxanixire wodhe, anga biirrenna mayike amaxxe, dagatte alibba offolle coyiirassi leelishshanno.

tinni aleni leltano misile maati yinumoro. beeto danase bishate uudanose duchu dannite umono bade albora qoltino lanente anganni umose amaxitino qolteno umoho dume qalame da'nitino.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beetto ummose woro qolitte fixxitte mitte angani godowa amaxxitte noo

Kunino yaa meyaata yaanno malaate ledatenni ama, rodoo, la’lama, mey- ahaahe, meyaa beetto w k l Kunino yaa meyaata yaanno malaate ledatenni ama, rodoo, la’lama, mey-.

Adis abebaho wayinna du'namanote gaashotu minne ikkasinna aradu sinu borrote mineti koni borrote minira manu owaante hasire marano mani base hawanokki gede kulano

beetto sidaamu meenti assirannonte gede umose amaxxite goowaho diigga wodhite albaho qurra dadhite hattono giddoonni sidaamunnita budu uddano uddidhe no

Kuri seesillu udunnicho ikkanna roore woyite manchi beetti umisi mannimma ikko uduunne seesisate woy biifisate horonsi'nannoho. Kuni udunnichi la"ateno lowo geeshsa baxissanno.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? juuseti afiira noori maariya? ise mayiinni loonsanni?

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire

Kunni leemu aano horro ba'ete aano horro giddo mitte mineho uulla qirico ga'anate layikihuni sidaanchu minirra dukko duki'nanni sayiikihuni suusulle loosate kaalitano.

Kuri leellannori goowahonna maccate wodhinannire ikkanna konne wodhannohuno mannu mannimansa woy goowu woy maca seessaranna lowo geeshsa ayirado, jawu woxunni hidhinannire ikkasi leellishanno.

Konne ikkinohura mitto mancho illetenni calla la ne vayresetenni diamadamino diamadantino yine siimu xaadooshshe assa vayresete meessaneete sayse ikkinohura qoropha hasiissanno.

mann imma nsa nni nna mannimmansanninna Rosiishsha Qaali suude Qaale heeshsho nsa woyy anno nna bowr anno dag oom wii nni Qaali suude Babbada Aante shiqqino qaalla qaali suudu deerrinni babbaddine.

baalu beeqqo assanno doogonni songote kaayyo uynanni doogooti Layinki tiro qohamino gawajjamino manchi aye dani qaafo gawajjinosi manchi aana adhara albaanni jajjabba manna woy cimeeyye Affini yaa qaxxadha budu worino sheemaateeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? quchummu giddo doogotte mereero beettu gongo'mishshanni? nootti maati?

kuni udunni amma'note minnara ikko babbaxxinno darguwara hironsi'nanni huuro aanno uddunneeti. goodi'litannori babbaxxino garinni faarisote ledo aanino garinni ammanyootunni godo'litanno.

Kuni mati yinumoha ikiro boroote mine ikasina Kuni boroote minino bifado ikasi lan'emo qoleno Kuni dargi woye bayich bifadona hala'lado

Kuni mati yinumoha ikiro babaxino daninina ragini intani sagale comisirate woyi seekirat horonsine'mo reti tunuma waajo qimameno Kone darga lelitano

Suwise Nabbawa Kuni rosi illachishannohu lamalate shiqqanno niwaawe hakko deerrira agarranni rankenni mommoddiweelonna xawadu huuro gotti assite nabbabbanno gede assateeti.

dancha gede loosaminokki rosi minenni qaaqquullu duuchu fule haranni noohura badheenni kinna abbine worroonnitinna uurrite noo rosaano minu mule no

Nabbawate Gedensiidi Huwato noota huwatote xa mo niwaawete amado garinni kifilete loositto garinni dawarokki gara ikkitinoronna ikkitinokkiro miillakki ledo hasaawi.

Qaallate Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisa qoonqote tuqqo deerrinni babbande worroonni qaalla uynoonni lawishshi garinni lame lame ikkitinanni xiinxalle Qaallate Xiinxallo.

Lawishsha Gurcho fiche jawaata xefeefa ranke dunkimma Addaarro fiche dhuka hirre tiia surre Rosiishsha Aliidi lawishshi qaallannita addaarro fichenna gurcho fiche daftari nera borreessitine leellishshe.

Halaalu konne ikke hee’reennanni meyaatera lowo yannara illacha tungikkinni keeshshinoonni Halaalu konne ikke hee’reennanni meyaatera lowo yannara illacha tungikkinni keeshshinoonni.

Roorenkanni rosunni meyaate dhuki lophanni dayinota leellishannonkehu xaa yannara babbaxxitino mangistetenna umu uurrinshuwara loossanno loosaasine giddo meyaate kiiro lexxitanni daate.

Isayyo Borreessa Sa u lame lamalara borreessate gafi hunda borreessitini kiiro oosote godo le borreessate budi so ro taashshitinenna borrote malaatta garunni horonsidhine buuxxine borro ne muccisidhe.

Lawishsha: maala’lla maala’la ha’lla ha’la so’rro so’ro Biddissa Aante shiqqino qaalla liqinsu coyshiishamaancho wortanni qaalla fiche uytanno garinni taashshite dafitarikkira borreessi.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra shiqqino xa muwara sa u lame lamala rosiisaanchi ne cho ne nabbawanna bbanna macciishshitini niwaawe giddonni huwattinoonnire gaamotenni hasaabbine dawaro qaalunni kifilete miilla nera kulle.

Macciishshanna Coyi Coyi Doogote Aani Qoropho yaanno uminni marro qoltine borreessitini borro kifilete miilla nera bado badotenni shiqishshe Macciishshanna Coyi.

Kuni lelanonker mati yinumoha ikiro hanja muronna qidado darga ikinota mannu haka hige harani nootana insanokironsa lamala ikoti nota bunxemo

Qaallate Egenno Addaarronna Gurcho Fiche gaamora qaalla gaamora addaarro qaalla ledo fiixoonsitine dawaro daftari nera borreesse Qaallate Egenno Addaarronna Gurcho.

lowonta biifanno woyi baxisanno minni giddo soofu, soofu tirade, minxaafe, jibba labannotino wole minxaafe hattono biifano awawuba leelitanno mittu jawu minni giddo.

Baasango qole Dee ni ninke yinoommoti hedokki gamba assite yanna baalanta horonsidhe nabbabbanna giwannohere gaamokkira shiqishidhanni harunsittoro danchaho yinammohera hasi neeti ikkinninna diwoleteeti yiisi.

sidaamu qoqowi giddo daayye qucuma yine woshshinanni quchuma ikkanna, konni qucumi aana xexxerisunna kaameelu leelanni no. hattono hanta muuziiqu uduunne hirranni mini leellanni no yaate.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro harichchu gaarenni code hogobe noo oosonna, haqqe woy xarra duunante nootti leelittanno

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? leelanohu beetu kuni maa asani noho? albasini marichi lelano?

Lossinanni Suwise Nabbawa wogate uddanna dhaggeeffata yitanno niwaaweta uminna Coyi ra layinki guffa huuro ne gotti assitine Woshsho su muwa Gutu su muwanna mommoditinikkinni suwissine nabbabbe.

Doogotte aanna noo buusa, buusu manchu beettiravikko kaamellaho sa'ate woyi uwikkini dubo e'anokki gede asse kaa'lanno doogote qacjera me'ichu uure no

aleenni leellanori buna gafirate horronsi'nanni uduuneeti. woroonni leeltannori kayinni gafamino buna agate mannootu horroonsidhanno siinaati. qoleno buna ganfannihu deerru deerruniiti.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro beettu uduunne uulla kadhe hiratte wodhe noohu leelanno.

Kuri lelitanori balinku babatitinore ikitana koleno babatitino horo afidhinore ikana insano buna gafinaniwote horonisinani udunuwati insano jawana, buna woleno kuri labanoret.

Beetto angase muuziiqu uduune amade no. Konne muuziiqu uduunne gitaarete yinne woshinnanni. Tenne gitaare ama'note minenna sirba sirbinnanni darga horoonsi'nanni.

Haammata xinxiqqa giddonni addi addi sumudda jawa hawultuwa mootoollete waammuwanna minna xinxiqqa saninni kayisse sani geeshsha yanna loosantinoreeti Haammata xinxiqqa.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Sa u lamalara rosiisaanchi ne cho ne nabbawanna bbanna macciishshitini niwaawenni huwaattinoonnire lami hasaawunni mittu xa manna tanna layinkihu dawaro aanna uytanna kifilete hasaabbe.

Muro ganbba assine dikko shiqinshe addi addi e'o afirate lowo horo uyiitanno tenne basera leelanno addi addi uduunichi aano horo lowotte

Ati ane shiilo Shiilo shite huntu Furra meentu biilo Ani diafoommana afinohu yiino Qolo uddisiise Qorke giddisiise Furra geerchu shiino.

Kuri wedelli kuwasete godo'le godo'litanni notanna kuri giddono mitte arbaminchete gaamo godo'lano ikkitanna sayik doycho qeelle borresissinno gedenna ledonsa kawa hige uurre noohu kayinni daagnaho.

tenne basera adawu agaraano ikkitino mannooti gambooshshu hee'reenna dagge ofolte macciishhsitanni nooha ikkanna, uddanono mittu danita uddidhe no, hattono koofi'ya mittu daniha.

Jawa mine hala'lado gallara yine loonsonniho giddoni gonxanni kifile biso hayishshinani base hatto shumate mini heerano giddosi kawidi ofoline waarinanni bayichoti.

aleenni leelitanno beetto mundee uyitanni afantanno. jawu amuuwi ikko annuwu mundeete anjenni fayyimate minnara noo mannira umise mundee waagiwelo uyitanni afantanno.

Lawishsha goo nees san gooneessannoha hob baa tel hobbaatetella Woroonni noota qoonqote tuqqo xaadissine daftari ne aana borreessitinihu gedensaanni nabbabbe.

Rosiishsha duumo booshaala hojjaameessa sayikki lamalki kolishsho onte shoole sette Lamalate Rosi Umo Oosonniha Deerrinsa Looso Rosiishsha duumo booshaala hojjaameessa.

Abbebe bisu gawajjo hooltusikkinni Noorwete paara olompikera doyitanno wombare heewora beeqqatenni baraarsha adhinota kullanni Abbebe bisu gawajjo hooltusikkinni Noorwete paara.

itiyophiyu cicco ciqqote ledo amade uurrinnohunna ledosi albaa ikko badhe ikko mulesi noori oromote daga ikkitanna insa oromote daga ikkanasa leellishannori giddo mittu oromonniha budu udunne uddiransati.

Qaallate Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisa noota qoonqote tuqqo deerrinni babbande worroonni qaalla lame lame ikkitinanni lawishshunni leellinshoonni garinni xiinxalle Qaallate.

rosaano rosu mine suutto godo'litanni afantanno. shiimaaddu qaaqqulli rosu mine tara tara agaratenni fano yannara suutto godo'la lowo geesha baxxanno.

Godo'le uyiitano horo addi additi mimitu aana addi addi baxille leelishanni godo'linanita leelishanno hakiini sa'enno godole uyiitanno horo hasiisanoki du'mille qanasirateeti

daafira hatti maate kayinni miinjunni shottinota ikkituro mini dhiwamanno manna hasiisanno baycho laisiisse dhibbaho nyaau xagga owaatate didandiitanno daafira hatti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Manchuho maa amadeenna uure nooho?

Lame maatto hunda noo hedo hunda noo hedo Oosote anni dhaansa Bi re saada martu gede hayisso dhaa meemmona yee woshshe hasidhanni afidhuwa ittanni amaalara hasi rinota galtannota gufo gufo gufo.

nnohuno aane noore ikkara dandaanno Su munnire gurdunnire su mi ledaanchunnire gurdi ledaanchunnirenna xaadisaanonnire Leellishaanonnire qummisaanonnire yannannire Coy fooliishsho danire kulaancho xa maancho tircho marcho gurdancho Babbaxxitino horora qaalu aana lexxitanno.

Lame meenti sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma giddo ilame lophinori biifaddu umonsa dancha gede amaxxinori mitte sidaamu fooxa uddidhe lankite ledo haanja baatto aana no. Badheenni Minna haqqe biifadda leeltanno.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini dubbu saada ikkinohu doobbichu uurre no.

laalcho gamba assitanno maashine ikkitanna, tenne maashinehu danuno mitowa duume mitowa haaanja afidhinote, tini maashineno laalcho gamba assite gumanna galawa badde uyiitannote.

Jawishsha Fidalete jawishsha yaa borro borreessineemmo yannara mannu su manna egennamino dargi su muwa jawa fidalenni borreessate ha rinshooti Borreessate.

ufote umo Doogote Aani Qoropho Ikkito Ikkitote Aante Umo Mittu manchi kaameelu doogo tayisate albaanni assa Aantete hasiissannosiri Jeefote Gufote.

tini aleni leltano misile maati yinumoro duuchu daanniri noo. isino hayixu hawawe mattine. anganiri. duchuri woluno kuri lawanori noo. iso worate dalasa lonsoni.

Hijaara hijaara hijaarsate lowori hasiisanno konne hijaara hijaarsinannihu babbaxxitino haqqe woyi babbaxxitino dani kinna gamba assine loonse wora dandiinanni yaate

Kuni kamili babtitinore quchumu gido hedano ishina hare quchumuni badiye qole hunate horonsinani kamelati kuni kameli herasini lowo manira looso kalakino

baadi xagga yine woshshinanniri giddo mitte ikkinohu, koroorimaho yine woshshinanni laalooti. kuni koroorimino sagali'mateno ikko babbaxino xaginaatirano hosanno gede xawisa dandiinanni.

i ra nna horonsi ratenna Rosiishsha Qaali suude Qaale gadad anno kalaq i ra nna mitt imma nni hoog anno nsa abb anno nna Qaali suude Babbada Aante qaalla qaali suudu.

Godowamino qaaqqino vayresetenni amadamannokki gede assa hasiissannose qoropho lainohunni amaaltuse Baxise Qasho ya bero Gatise ledo ha re mundee ya buuxi rummana mundee ya vayrese afantino.

Kunni keeji rosu mineti kunni rosu mini minaminno bayiicho la'anumoro halalado bayichoti hakiino lamunna kakuyii alee afidhino furicho noosi barandu aana lamuna sasu manchi geeshshi uurite no.

Mitte gobba doorantino daa”atate darga assannose korkaata haran- chunni xawisse Mitte gobba doorantino daa”atate darga assannose korkaata haran- chunni xawisse.

dancha kolishsho kameelu doogo aana mitu kuulasi kolishshu mittu kuulasi waajju kameeeli haranni no albansaanni duucha minna hattono caabbichu shiwo no

Nabbawate Gedensiidi Huwato lamente maattuwa amado giraafete qiniishshi xawinsoonni lawishshi gattino hedo gufo gufontenni seekkitine xawissine daftari nera borreesse Nabbawate.

Kowiicho iilete leellani noori giddo lee'u babaxitino gobba qanisootati. Insano babaxitino qalame afirino uduune uddire no hakiino sa'eena lame miyaate

kuni aleenni leellanohu badala bonqinsse mixashote xoxxisine rainsoonni xoxxowoti. xoxxowo lowo geesha kaajjanno daafo hinko noyikki manni quruuxe ita didandanno.

Isayyo Borreessa Sa u lamalara Mannimmate Aana Gawajjo Noonsare Kaa la yaanno uminni giraafete qiniishsha horonsidhe borreessootto atta hasaawa mucci assite marro qolte borreessi.

Afantino gashshaanonna annuwa kuri aleenni leellannohu afantino gashshsaano giddonni mitto ikkinohu loosisinni jawa deerra iillinohu hattono dancha looao loosanni afamannoho

Kuni wayi giddo leelani noohu asaamu manano egemanoha ikkana afamanoha ikana duucha yanara lowo wayi heeranowa heerano yaate yine hendeemo.

Kunni harrani noohu garibu wayi minicete waati. Isi leelani noo darigi cibbine kayiisonni haqqe giddo harrani no aano horro giddo mitte.......

Isayyo Borreessa Sa u lamalara Sagalete Qixxaawo yaanno uminni borreessitini isayyo borrote bude agadhitine marro qoltine borreesse Isayyo Borreessa Isayyo.

Qallate Egenno Qaallannita Borqaallate Fiche Aane qaalira borqaallate noosita addi addi fiche aane garinni la e Qallate Egenno Qallate Egenno.

Tini looso beeqqe loosate ha rinsho hundinni kayisse dagginota ikkiturono tenne busullete yannara kayinni labbaahuno meyatino mimmitonsa irkisanninna jawaachishanni addi addi loossa kaa lame loosanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha ikanna

Hodhdhisha hodhisha yineemo woyiteno mitu hodhishi darguni darga masanoha ikkana mitu kayini mini mani callu kawa ka`a higanoha ikani leelano.

Basho nootta doogo lende fiine halashine quchuma biifissate yine loonsanni hee'nonni gedeti kunino mittore afirate mittore hune ka'ne roorore afirate ikkinotta buuxoommo.

Tini ittoyoopiyu daddallu baanke uyitano owaanteti birra so'a, birra fushsha, uduunicho hidha, Kira baattanna gatino qarre layiirate ba'ete horro uyiitano.

Kunni muronna laallo dadalanni mineeti. Kowiicho dadalanni hee'noonni laallo muuze, papaaya, awukaatto, burtukaanenna woleno insa lawanoreeti. Tenne laallo Manu kiilote hidhano.

dubbo woyi ilaalame baato tene ilaalame baatora leelani noo laalichi maati tini ilaalame baato mayi horo uyiitano mama afantano tini base mamaati.

duuchu manni koriiderete loosui aana haranni nooha ikkanna insa giddo mittu illetenni afannokkihu albansaanni hige haranna insano iso la'e oso'litanni no

Qaallate Egenno Qaallate Doorshi Fatilsha qaalla niwaawete afantanno darga horonsi noonni gara la ine borreessaanchu horonsi rino qaallanni saysara hasi rinorichi maatiro lame lame ikkitine hasaabbine rosiisaanchi o nera shiqishshe.

Initani timaatime lowonitanni uyiitano horro ba'ete atikilitete yine woshinanniri giddo mittete tini timaatime uyiitano horro giddo gidose Viyitaminete yinannita amadano qoleno xibba garigaritanno.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori adawu agaraano gamba yite maa loossanni nooikka sporte loossanni nooreeti

Ayee xagichono qaaqquullu iillannokki darga wora noonke Ayee xagichono qaaqquullu iillannokki darga wora noonke Ayee xagichono qaaqquullu iillannokki darga wora.

Tenne basera leelanno addi addi ogimate loonsooni uduunichi lowo horo giddosi amadinoho. Tini horono baatto loosirate hakiini sa'enno dikko shiqinshe addi addi horo afirate lowo kaa'lo aanno

Insano xibbunni kiirranni toone tone geeshsha ayirritannota ikkiturono hattenne donna Akisumete kataminni boode kiilomeetire fafino darginni bonce waammate dargira abbine uurrinsoonni.

Doru looso mannu rooru mishano kayinni ogimma naadano ani ane garinni loosono ogimmano naadeemmo mixasho jawana kuri mini uduune assine loonsanni qari diniqanoella duuchanka woyte.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Yannicha xagicho uyinannihu lowo rosu uurrinshinni xagichu sayinsenni maassamino akimenniiti Itophiyu Malaatu Afii Roso Yannicha xagicho.

mininna dubbu saada giddo gaamamannori insano mini saada ikkinori su'mansa lukkuwu giwirinnu yannate hayyo garinni aannori ganba yee itanni no

tenne basera sidaamu manni mittimmatenni fule sidaamu bude ikkinoha qeexaala qeexaa'lanni nooha ikkanna, baalunku manni gonfa uddi're anga siqqo adhe qeexaa'lanni no.

fireene seekke la a Oofaanchu uurrino kaameela kayise Aantete Gommuwate ikkado ayyare hee buuxa doogo ha rate Qoleno Nadaaje noota buuxa albaanni assa hasiissannori Hincilaalluwate aaninni buko fee doogo Jeefote ha.

Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwara gara ikkinoha adda gara ikkinokkiha kayinni kapho yitinanni Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye Rosiishsha Lame.

Kuni mati yinumoha ikiro iso xawisrate nafa qaala ajanoricho ikana qoleno telegiramete yinaniha ikitana silikete gido afina'ni richot babaxitino horono nose

Aduwu agaraano hodhishsha kuni misilete Ana noohu adawu agaraano hodhishi aduwu agaraanora saga`litawore shiqi shiqi asani lowo yanna afamani yineemo.

Itophiyu gashooti koo tee amuraate mereersino rosi aana illachishe rosu minna koo tee taaleennya rosu beeqqo aana wonshi rate seedanna harancho yanna hexxo wodhe loosanni.

Hee’neemmo daga woy qarqari giddo mannu sumuu yee adhanno amanyoote ayirrisa hoongummoro mittu qarrino dino Hee’neemmo daga woy qarqari giddo.

Qoleno rosu yanna Aleenni noo niwaawe aante aantetenni gobbaanni amasinna annasi mini losinni kifilete gaamo nera nabbabbe Babbaxxino ikko gobbayidi loosinni kaa lanno.

Maate ganbba yite ayyanna ayiirisanni leelitanno konne darga insa uddidhe leeltanno uddanno loonsoonihu addi addi yanaasincho hayyoniiti insa afamanno mini addi addita lowo horo aanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro maxxaffu kunni sidaamu affinni borreessamminnoha kiirotte maxxaffa ikkassi xawissanno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

lamme seeni uure mimitonsa biifisanni afamanno mitte te'era alibaho kuulete yinannita seenu biifara yee riqanota riggani nooseha ikanna kuri lammenti seenni mimito lawanno.

Hashshu ballo hagiirame maate'ya, shoole qaaqqule affidhino kuri maatete amanna maatete anni uduune mitu daniha dadhe udire ikkitino yanna korkaatta asse hagiidhaniti noohu.

Sidaamu afoo rosuha assini kawa afiinke lopho iima jawa soorro dagino, xaano albilcho xiinxallotenni loonsanniri jawuri agaranonke daafira qiixawo ajinshonke baallinke.

Kuni mati yinumoha ikiro hamatuna babaxino manni gambo noo darga ikana isino Kone darga lup yee leelanohu darchamo sunkurta yinaniho

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

bax babbaxxitinote Rosiishsha Qoonqote Tuqqo Qaale wir dhan woy yees dhan nin ppa hon Nay jee yaa Qoonqote Tuqqo Babbada qaalla qoonqote tuqqo deerrinni babbaddine daftari nera borreesse.

Qaallate Xiinxallo Qaali suude Xaadisa qaali suudu deerrinni babbande worroonni qaalla babbadante garinni woshshitinihu gedensaanni xaadissine wo ma qaale woshshitinanni lame lame ikkitine xiinxalle.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori seennu lame lowo geeeshsha biifannori noori leellanni nooe waajjore udire noori

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Rosiisaanchi’newiinni uyinanni’ne xawishshinna lawishshi garinni aante noo xa’muwara gari dawaro dooratenni Itophiyu malaatu afiinni shi- qishshe.

Taaraawote doogga qarra Assa hasiissanno qoropho mala Milaacenna marfete gedeere Qaraamma siwiilla mitteenni mitteenni horoonsi gutama agura Taaraawote doogga qarra.

Lamalate Rosi Umo Dodaanote Isilanchimma Barru Rosi Amado Rosiishsha Qaali suude Babbada Aleenni ini lawishshi aante Nabbawa shiqqino qaalla qaali suudunni sufotenni babbaddine borreesse.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

Macciishshanna Coyi’ra: Coyi’ra Biddissa Laanqamo Naaramohu bareende, maricho loosinoronna dagate giddo hiittoo soorro abbinoro harancho borro borreessite kifilete hasaawu daninni shiqishi.

Tenne heewora ise niwaawete giddonni ledo shoole Itophiyu seennenna woloota maa huwaattinoonniro afate xa meemmo qeelte albaanni amadantinota qeellete a nena dawarate qixxaabbe.

Su’mu wonshaano Malaati kifile Lawishsha Baatto woy hawuura yitanno malaatta mittuleellinshanni garinna akatta heedhannansa gaware yaanno ogimmate su’miwa soor- rantanno wote maricho ledotenni hoodissannoro rosaano hasaawisatenni xawisa.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowo geeshsha biiffanno wayi eela qaaqu noota leellishshanno misileeti

Konne iibbillu deerra luphi assitannori qara ikkitinori gordu aana kalaqamunni afantanno gaazza fooraro kaarbooni dayokisayde miiteene naytiresi okisaydenna kiloorofiloorokaarboone mannu kalaqino korinni bikku aleenni ikkansanniiti.

jajabba muro sa'e sa'e leeltanni nooha ikkanna, woroseennino shiimmaadda muro leeltanno, konne bayiicho mannu loose wixa wixiha ikkiro jawa jajja fushshanno gede leelishanno.

sharr amanno sharramanno xaph oomunni xaphoomunni Rosiishsha Qaali suude Qaale worb aati ejjeetto te dhagge nnire xiiw antannokki wolaph oraatina Qaali suuda Babbada Aantete garunni borreessame woramino qaale waaxote mitto mittonka.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni wo'ma hasatosi mare afiranowa supermariketete woyi baalare afi'nanni suuqqe yine wosha woyi kula dandinanni

hanni niwaawe ani nabbawanna seekkitine macciishshitinanni Konni daafira Sidaamu tenne ajishate bi re heedhine mereeronko konni woroonni noo hundanni dii rinohu lowo muro mudhanno xa muwara taalo dawaro qolle.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Tenne lamala barra borreessitto hasaawa horonsidhe rosiisaanchi okki leellishshannohe leellishshannohe garinni mimmitu ledo hasaawa qixxeessitine kifilete albaanni fultine shiqishshe.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini egenshshiisha labbanno borro duume fidalenni borreessinoonni darate waajjjote

seenu wodhano koatte ikitanna tenne koattehuno dannise kolishoho yaate seennu tenne koatte wodhanno woyite lowontanni qorowo asa hasiisanonisa korikatunno gucha afirinnoha ikinno daafooti.

Albidihu hawaasi quchumi gashshaanchi professor Tsegaye Tukehu sokka sayisanni biirote giddo xirchu egenno rosu kaajjili noosi jawaatta gashshaanchoti yiniro boona di"ikkitta

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori tini intanni sagale ikkite itate qixxaabbinoti leeltanni nooe anera

heedhannore ikkitara jawaachisha agurre umonsa dandiite heedanno gede baxillunninna shaqqillunni kaa la Eedisi dhibbinni amadaminoha amadantinota kaa lineemmo yannara bisinsanni du namannori fulannoha ikkiro bisonke kisannokki gede gowante peestalenna moola hocco.

Qaallate Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisa uynoonni lawishshi mittu mittunku qaalita qoonqote tuqqo xaadissinanni wo ma qaale assitine borreessitine nabbabbe Qaallate.

Egenno Addaarro Fiche Woroonni hunda qaalla hunda fichensa ledo fiixoonsitine daftari nera borreesse Egenno Egenno Addaarro Fiche Woroonni hunda qaalla.

Meyi beetto biinfile baxano umose danase seekkite amaxittano xuru diheranose meyi beetto ani naadeemmo tene qoxora, albaho mituri fule biifa ho'liro hashsha hashsha kone baadiyyete xagicho bulibultine riqqe yteti sokka saysanni noohu.

tini leltano misile maati yiinumoeo safeho isi me'e danna afirino yinumoro lame daana afieino. iso mayi aana woeonni yiniro battote anna woronni.

kuri kaase godo'late aana afantanno godo'laanoti. kaase godo'le gobbate ikko kalqete jawa qeecha godo'late aana afantanno lowonta biifado baxxissanno godo'leti.

doogote aana leelanno xexerisanna kaameela mitteenni gamba assine hodhishshaho yinanniha ikkanna, kunino manna basetanni base haare harate kaa'lannoho yaate .

Kuri lamunku doogote aana uurrite noori tirafike ikkitanna udidhe no uduunnino tirafike udidhinnoho. insano mannaho makinunni babaxitinno dano iillitakki gede uminsa qeecha fulttanno.

Way burquuqama gargarate minu minunkunninna addi addi wiinni fulanno ishine way giddora eannokki gede sharramme hoola hasiissanno Way burquuqama gargarate.

Qaallate Egenno Qaallannita Addaarronna Gurcho Fiche daqiiqa Isayyo Barreessa Qaallannita Addaarronna Gurcho Qoonqote Hara manna Seeda Fiche Taqa Qaallate Egenno Qaallannita.

Gufote umo Doogote Aani Qoropho Ikkito Ikkitote Aante Umo Mittu manchi kaameelu doogo tayisate albaanni assa Aantete hasiissannosiri Jeefote Gufote.

Kunni illete leelani noohu haanja hayiiso noowo sheekunni minoonni mineeti kunni mini leemuni huxamino mineeti hakiino sa'eena mulesi lowo haqqe no.

Kone harano waa woyi du'namano waati yinanni. Kuni wayi lowo geesha halalado ikkasina hare daano waa ikkassi leellishano, lalalado waa ikkasi amadino darigina la'a dandineemo

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mitte mittentti su'ma afidhinnotta ikkassenna budu xagga ikkase leelishshanno

Tini lelitano sagale babatitino garinni shiqqinoha ikana tini sagalera lelitanori umihuni qoniqumado shaa, omolicho qoleno babatitinore sagale chomishshate horonisinonire gidose amadino

haqqunninna goommunni loonse harrichu aana worreenna harrichu haare goshooshanni harannota gaarete yine woshshinanniha ikkanna, iseno harrichu hariwa calla hadhanno .

Loossinanni Su mi ledaano batinyisaanonna hanni ki ne waaxo deerrisaano kiiro coy fooliishsho ikktine suwissine nabbabbe Loossinanni Loossinanni Su mi.

Misilete aana leelani noonkehu bu`lu waasi woyi cuukamete woyi buursamete yine hendeemoha ikanna gido shaana waheteni karsiinse woroniti misilete aana leeltano.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beetto lekkatte worro guchaamme shamaxxe wodhitte nootti leelittanno.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro manchu farashshu aanna waassa hogophphe haranni noohu nna beettu silike la'anni haraanni nootta xawissanno

Tini la'neemo misile leellishanohu babbaxino bayicho manu ayyaanu daano woyite amanote mine ikko baxxinoricho ayyirisano woyite sagale woyi waasa togo asine hogaho diriirisineenna huribaaxxano

agure fula mine loosu batinyinni seennu rosaano rosonsa garunni xiinaxaawa hoogatenni kifiletenni kifile sa a hooga rosu mininni gata dagoomu meyaa beetto rosse mamirano dimartanno yee hedatenni mine assidhanno gede jawaachishanna.

Tenne dirra worroonni heedhanno qaaqquulli yannansa saysa hasiissannonsahu darawonsa ledo addi addi godo le godo litanninna ikkado fooliishshote yanna afidhanni hattono rosonsa xiinxaabbanni ikka noosita duudhe egensiissanno.

Rosiisaanchi ne rosiisaancho ne saleedu aana borreesse borreessite leellishanno ne leellishshanno neta buuxote safaraano seekkitine la ine sa u lamalara borreessitinita yekkeerote borro ne marro qoltine borreessatenni jeefisate wo naalle.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro sawanyottu agaritte noo walichiwa hige beetto hadhanni noo

Buna ganfanni woyte aante ha rinsho ha runsineeti buna xinqinanni daankanni hayishshinanni xoxxiissinanni udullanni jawanaho worranni tunnuuqiro dirrinsanni xalaliro xorshine anganni.

Konne ikkino daafira kuri illete aana gawajjo noonsa Misile Illete qarra afi rino roduuwanke roso afidhanno gede furcho biddi mancho assa annu annunkuwiinni agarantanno hajaati.

Loonseemmo Babbaxxitino mittiimma afidhino hanni saleedu aana kaa hasiissanno Qaale Qaali suude gaamotenni gaam otenni hagiidhitanni hagiidh itanni amanyootinsa amanyoot insa mimmituwiinni mimmit uwiinni niwaawe nabbambeemmo.

Assoote Coyi fooliishsho kalaqa Rosiishsha Mite Aante noo malaatta horoonsi’ratenni Itophiyu malaatu afiinni wo’ma coyi fooliishshuwa loosatenni rosiisaanchi’nera shiqishshe Assoote.

Konne bayicho su minoonnihu Nugusu Hayle Sillaase yannara ikkanna giddosi marre gangalantanni hoteele daankanninna hayishi nanni iibballichonna babbaxxitino haqqenni wo mino dubbinni qoqqowaminoho.

Kuni malaati sidaamu midiyu networkeha ikkanna sidamu qoqqowi midiyati. Konni midiyinnino kalqete ,gobbate hattono qoqqowu giddo kalaqaminnore mannaho odeessatenninna mashalaqquwa aate horonsi'nanni.

Layinki lamala hakkuri danduubba wo naalate aana sayikki lamala kayinni hakkuri danduubbanni qolle loosansiisatenna rossino amadonna dandoo keenate aana illachishshanno.

Sidaamu dagoomi qoqqowi pirezidaantichi desti ledamohu wedelaho looso kalaqate yinne baatto uyineenna kaasino gide towatanni no. Kuri wedelinni kayisino badallate gideeti.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro minu kinchchunni minoonnihu nna naffara hige haqqe , gateenni weesse nootti noo.

ten boo haar ran ree tin maa reek ten yir ten qaalla waaxo waaxo ikkitinanni wo ma wo ma qaale mitte qoonqote tuqqonni babbadeenna babbaddeenna wolu nabbawanna nabbabbanna rosse.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori mannu noohunna egenshshiishu biifanno garinni lloonsoonnihu leellanni nooe anera yaate

Hamaaraancho Labbaahu korowo Misile Hamaaraancho Gannikki suuntanno Gannikki suuntaahu Booriho Oromo Unsha Boori Ore Kaleessi Diimoole Kaleessiho Diimi Diimaoo gortora fullo Shabbadiini.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori sagale loosi'nanni disteeti tini woroonni nooti istoofete

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro ooso annunna amatte ledo sidaamunniha buddu uudunne udidhe footto ka'anni nootta xawissanno.

Kunni muuziiqu uduunneeti. Muuziiqu uduunni gidono gitaarete. Tenne gitaareno loonsoonnihu haqunniiti. Horoseno mannu maganu minne magano maga'nanno yannara calla horoonsirano.

Qixxaawosi xintantinohuno rosaano nabbawatenna borreessate hiitto assite rossannoro rosa hiittoonni kalanqennitanna hagiirsiissannota ikkitannoronna rosu mini assootubba roso hiittoonni jawaachishshannoro xiinxallote safo aanaati.

Niwaawe Nabbawa Albaanni waaxotenni nabbabbini niwaawe gufo gufotenni mittu diri macciishshanna mittu nabbawanna bado badote qoonqo ne naggi assitine suwissine nabbabbe.

Qaallate Egenno Qaallate Fiixooma qaallanna xawishshansa nabbabbine tenne qaalla nabbabbinanni woyte surre nera qaagantanno ne qaallanna hatti qaalla mayra qaagantino nero korkaata ne shiqishshe.

kuni dargi qunqumado shaana kayinsoonni dargati. hattonni addi addiri haja la'anonsa bissa basete geesha daatenni kayinsonni kaasho tawatanni afantanno. qunqumadu shaani lowo horo aanno.

Heeshsho hegersate alame xunsate Nabbawa nabbawa xaano nabbawate Egenno gumaycho diafidhino roqqo Nabbawate gade budenke assi’no Egennote coi daade baatto wo’mo.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena

Loonseemmo ki ne borrote malaate qoonqote gottinaatenna woffinaate garunni Adhamme yitanno niwaawe horonsidhine suwissine nabbabbe Loonseemmo ki ne Loonseemmo ki.

kuni sumudi xawisanno garinni afiriku mittimma yitanno uurinsha xawisannoha ikkanna, kunino afirikunniha kaarta aanasiinni amade leelanno yaate. hattono afrika yuneeni yitanno borro no.

Battala baattora woyi xawoho kalaqamu haqqe duucha leeltannoe badheenni weeseno noo gede leeltanno. Albaanni duugo bushshunniti barahaame ikkite waajjidhe xabbe hattono hayisso giirantinoti leeltanno.

Beetto boosaalo sagale loosanni no. Beetto sagale haqete giiranni ikikinni caabichu wolqanni loosanni no. Iseno loosanni noo sagale tinni qaammattote.

Nabbawate Gedensiidi Huwato nooha giraafete qiniishsha la ine nabbabbini niwaawe amado garinni qarra qarru kaimanna furgao baddine giraafete qiniishshi wonshe.

Niwaawete amado xaphi assitine Looso diloossanno xuruuri geeshsha amaddinota mitte Danchaho Qaaqquullu wolqansa borrote gufo borreesse Niwaawete amado xaphi Niwaawete.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Isayyo Borreessa Sa u lamalara isayyo borreessa yaanno gafi hunda giraafete qiniishsha horonsidhine fushshaatu borreessitini borro wo ma borrote guffa assitine borreesse.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro giwirinnu kulinno garinni loonseenna biiffe leelittanno muro insanni maritte taattanni affanttanno.

gide murte gamba assitanno maashine ikkitanna, tini maashineno mannaho ayiirannohanna yanna adhannoha shotu garinninna shiima yannanni loosse guda dandiitannote yaate.

Lophote Hospitaale haadhe abbitino ambulaanse aana heedhanno gobbuwara miinju dhuki aje leellannohura gobbuwa qansootinsa hasatto wonshatenna baalare wonshenna taashshe tuqisate aana mite mite gobbara gatto.

Guma Dancha gede loosa Dancha afi ra Daafuroommo yinikki loosa Loosunni jawaata Woyyitino heeshsho hee ra Yanna wo manta loosa Buximate aana uwa Loosonna yaanno uminni giddose koranna guma amaddinota lame.

Loossinanni Xaphoomunni Eedisi dhibbi lasenni Konni woroonni giraafete qiniishshi daannori konni aleenni kulliha calla shiqqino xamuwa xa minoonni di ikkino.

Qallate Egenno Addaarro Fiche noota borrote gufo hundansa xuruurroonni qaallanna handaarrara uynoonni lawishshi addaarro fichensa borreesse Qallate Egenno Addaarro Fiche.

Konni egenshiishsi aana leeltanno beeto umise aana addi addi garinni biifise addi addi biinfile leelishanno mulesi leeltanno baanke addi addi horo uyiitanno

Nabbawate Albiidi Huwato Niwaawe nabbawa nera albaanni niwaawete umi daafiranna qara qara qaalla fiche gaamotenni ikkitine hasaabbine dawaro rosiisaanchi nera cho nera kulle.

Daa”ataano woy doogaano hodhitanno korkaatta giddo shoole kulle Daa”ataano woy doogaano hodhitanno korkaatta giddo shoole kulle Daa”ataano woy doogaano hodhitanno.

Mitte banxanni dhagge maattote lami hasaawunni shiqqannota maxaafine qoola aana noota kaima assidhine umo doodhitine mitti mitti ne giraafete qiniishsha daftari nera galchidhine fano worroonni darga wonshitine borreesse.

Labbaa beetti saada allaalanna meyaa beetto waa dirritanno Labbaa beetti saada allaalanna meyaa beetto waa dirritanno Labbaa beetti saada allaalanna.

Kunni manni sidaamu daga manna ikanna Manu mootimmate hari gidonni afole hasaawanni no. Qoleno jajabu manni gaawensa wodhe ofole hasaawanni no.

Meento hanqaffinokki lophoono ikko mittu assootino gumaamo ikkannokkihura Meento hanqaffinokki lophoono ikko mittu assootino gumaamo ikkannokkihura Meento hanqaffinokki lophoono ikko.

Maga'note basera mina giddo e'ne woyi qooxeessaho marre magansi'nannitera umiseha ikkinoha sumuda sumunde borroteni ikko misileteni loonse ofoshisha dandiinanni daafirati togo assine leellanowa luphi assine loonsonihu.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro sidaamu buunu kassete godo'lanno loosidhinni kannateera koe udidhe koe anga amadde noori leelittanno

maala ge reewu maala shaana qunqumado shaana salaaxa meu maala lukkuwu maala qulxu mete maalanna maalu aanno horo uytanno sagale lawishshaho moola baaqeela atara ocholoonenna woluno maala qulxu me lukkuwu maala.

Addi Additi Waasu Sagale yitanno niwaawe giddonni tonne lollonganna tonne duu rantino qoonqo amaddino qaalla daftari ne aana borreesse Addi.

babbaxxitino sagalimmate horonsi'nanni roorenka qaamattote horonsi'nanniha dinnicha murmurtanno maashineeti. Mashineno konne calla ikkikki wolereno murate ikkitannote. Lawishshaho, kaaroote, baxaaxeessa, qunqumado shaana wkl lawannore hasi'ni garinni biifisse murtanno.

Niwaawe Nabbawa Albiidi barra nabbabbini niwaawe waaxo ikkitine qoonqo naggi assitine qoonqote gottinaatinna woffinaati aana illachishshine ikkado rankenni suwissine nabbabbe.

Borreessate Bude Mucciso Xawishsha Mucciso yinanni woyte albaanni borreessinoonni borrora borrote malaattanna fidalete jawishsha seekkine marro qolle buunxe garunni borrote horoonsi rate.

Wogate uduunnuwa daa”ataanote hiratenni baara widinni woxe afi’nanni Wogate uduunnuwa daa”ataanote hiratenni baara widinni woxe afi’nanni Wogate uduunnuwa daa”ataanote hiratenni.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni e'e hasatosi garini haja'che maala ikko wolere horonsiranohha maalu mine woyi sagalete mine yine woshinanni

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? manchu mayi mule uure no?badhesini lelawori mati? albidisi borro mayitawote?

Rosiishsha Qoonqote Tuqqo Qaale jii bur quu qan qix xees ten reer shu wan dhish shun nin Qoonqote Tuqqo Babbada Aante qaalla qoonqote tuqqo deerrinni babbaddine daftari nera borreessitinanni xiinxalle.

Loossinanni assi ra adhantinori kayinni mittu mitte galtenni ammaname hee ra mini Eedisi taraawanno ikko ollaaho mittu horonsi rino qaraamo doogga sase graafete qiniishshi siwiila lawishshaho qarawa gontima borreessitine leellishshe.

Tinni laalo apilete yinnanni laalooti. Tenne laallo mannu sagalimate horoonsirano. Tenne laalo saanete aanna wore intanni gede asine shiqinshoonnite. Tinne laalote danni duumoho.

hanni sa u lamalara Babbaxxitino mitiimma afidhino Hawaasi katami daa antanniha ikkanno kaa hasiissanno gede assinore yaanno uminni borreessitini Taqa.

Qoonqote Tuqqo Babbada shiqqino qaalla uynoonni lawishshi qoonqote tuqqonni babbaddine borreessitine waaxo ikkitine mitte mittenta qoonqo woshshitinanni nabbabbe Qoonqote Tuqqo.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Tenne lamala settikki barra marro qoltine borreessitinanni gede uynoonni neta yekkeerote borro rosiisaanchi o ne leellishanno ne leellishshannohe garinni qaalunni shiqishshe.

Dubbu giddosi addi addi horo afirinno dubbu giddi addi addi gaxigalla heedhanno tini saadanno babbbaxitino horo uyiitanno hatte saada giddo addi addi sagalimate horoonsinaniti ise giddo heedhanno

Siddamu xaadu hara woyi gudumaale yinanni baseti kuni kinchunni qalle asine looonsonniha hiluuqaho yine suminnanniha ikkanna kuni huuluuqi furichote gede assine e'atenna fulate horonsinnanni

Reyote Ranke Reyote ranke yaa mittu diri qaaqquulleno ikkito jajjabba manna hattee basera heedhanno manni ledo heewisiinsenna mittu diri reyanno manni kiirooti.

Mootimmate base ikkitto huuccattote base ikko bande anfanni gede assanori hoogirono kuni jawa hijaarati ikkino daafira jawa owaantera ikkano gede huluullo dinoe.

Niwaawenniti qara hedo Yekkeero Korkaata Umi hedo Korkaata Layinki hedo Korkaata Korkaata Korkaata shiqqino xa mora niwaawete amado garinni ikkado dawaro qolle.

Babbaxxino giwirinu laalchi no koni giddo baaqelu ,ataru badala sinde hayixu hattono wolu duuchu guma laalano gidu sirchi heerano kuri giddo ataru kuni mittoho.

doogote kameelu mittu haranni nooha ikanna konni kameeli alibaani mitte mancho xila amaxite angatenno borisa suxitinoti afamtanoha ikanna tinni mancho wiinamunni hadhanni noota lelishanno.

Kunni quchumu mereerro uure noo makiinanna motorete sayiikileti hakiino sa'eena minu dancha gede assume minoonni mini no kunni mininno suuqete.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro mannu uduunne uulla kadhe hiratte woroonnoho.

Kunni manchi sidaamu daga manni qoqqowi gido afaminno gashaanchooti. Kunni gashaanchi loosano biiro gidoonni ofole miidiyaho hedosi aanni no. Konni manchi mule lamu sicci no.

Konne darga leeltanno addi addi qamade mannu biifise giddose seeke loose lelishanno qamadde manchi beeti saga'lle heerat ikko addi addi garinni dikko fushe babbaxitino e'o afirate lowo horo uyiitanno

Jawa daddalu base tode base hiite ikkittanoe yee hasirino garinni injo kalaqire hanafa mitu daddalanchi qeechati ikkitino daafira loosu dana dodhine hananfo.

Illete dhiwani noonsa manni yaano illensa wo muni wo ma la e affannokkiri lowo geeshsha mitii mitanno wodaninni hasidhino gede qaaffe ha ranna babbaxxino illete la nanni loonsanni looso loosate mitii.

wonbarete aanna mitte mayikenna hattono mittu masaru uduunichi afamanno konne uduunicho mulawa worre agura dihasiisanno mabiratetenni loosanoha ikinno daafira hediki qaquulu amadiha ikiro qaquule gaqajara dandaano.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori tini maasinqote kirrete godo'linannite faayyate yaatte

Hoowo woro woy baattote dhaawa higeenna xaad- Hoowo woro woy baattote dhaawa higeenna xaad- Hoowo woro woy baattote dhaawa higeenna.

Maninati'nkera keeranchimate horonsinanni saamunana buudhinanni buuro leellishanni no, kuni samunninna buuri( qiwaate) maninatinkera fulanori xire garigarate lowo owaante uuyitanno gede hendanni

Qaagiishsha Rosaanote Ayiddira Bitima kifele geeshsha nooti dadhinoonni afii karikulame rosaano dadhitino afiinni nabbawa borreessa macciishshanna coyi ra ikkadimmatenni rossanno hattono kifilete deerri badooshshinni aleegge rossanninna lopho leellishshanni hadhanno woyyeessinoonni.

Misile Looso loosino mannira damooza baantanna xabbinote hakkonne rosonsa gumultanno wote yuniversite qajeeltanno hakkiinni afidhanno ogimmanni uminsa looso kalaqqe loosatenni woy heewisante sa uhu gedensaanni qaxarante damooza woy loosu baatooshshe afidhara.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori bununna sagalete mineeti yaate kawiichi buna anganniwaati sagaleno intanniwaati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? tene borro sidaamu affira qoliro mayiittanno?

Umihunni Shubbaare gaamote massagaancho anga kayisse dawaro qoltara togo yitu Kalaqamu jiro agara yaa kalaqamunni afantanno jiro ragunni amanyootunni bikkunni wolootahono tuqqanno garinninna hegerera buujante ba annokki garinni horonsi rate yaate.

konne darga beetto albaho riqqinanni qiwaatenna hattono, hinko hashshi'nanni saamuna egensiissanni nooha ikkanna, beettono lowontanni biifadote, albaho riqqinanni qiwaateno angasera amadde no.

tini aleni leltano misile mati yinumoro manu auchumaho allena woro hige haranni mittu mittu umoho xila amaxe usuneno wole wole dannna udire noo.

Dubbu giddosi addi addi hooro afirinno dubbu giddo addi addi dubbu saada leeltanno dubbu addi addi garinni dancha ayyare aate lowo horo afirino